Anfooni ŋɔ puuni shitɔɣu m beni shitɔɣu maa puuni kɔliba nim tamtamla shɛl nim zuɣu ka tɛbuli zaya tɛbuli maa zuɣu nachiisi nɛma tamtamla di zuɣu.

Anfooni ŋɔ puuni dabba n tam loori zuɣu dabba maa puuni niriba ayi gbubi la tuuta ka so gbubi malfa ka so ʒi tiŋa ka so yɛ gɔɣu piɛlli.

Anfooni ŋɔ puuni salo n kanna salo maa sheba ʒirilla niɛma ka so mee gbibi bini o nyaanga salo maa puuni sheba nyɛla paɣaba ka sheba nyɛ dabba.

Anfooni ŋɔ puuni jintoriba duu n-nyɛ li jintoriba duu maa puuni paɣiba mini dabba ʒila kuɣusi zuɣu ka talivisa be di puuni.

Anfooni ŋɔ puuni kuɣusi n ʒɛya kuɣusi maa puuni dufɛya anahi n pa dizuɣu ka teebuli ʒɛ di tooni teebuli maa zuɣu laa n ʒɛya ka vari bɛ di puuni

Anfooni ŋɔ puuni salo m biɛni salo maa ʒɛla biriji zuɣu sheba nyɛla dabba ka sheba nyɛ paɣaba dabba maa puuni sheba ye liiga dozim ka sheba ye liiga ʒee.